niriba bɛ nyɛla ban ʒɛ bɛ yili gbani ka linjima nyɛ ŋɔ bɛ nimaani paɣ' ba ni bihi be nyɛla ban ka di kom nyɛ zaɣ' sabila zaɣ' ʒiɛhi zaɣ' piɛlla ka be ʒɛ pali shɛɛ

Niriba bi nyɛla bani zi duu paɣaba mini dabba paɣa nyɛla ŋuni ye nɛɛn piɛlla ka bɔbi sari piɛlli ka gbubi gbaŋ o nuu ni ka di nyɛ zaɣi dozim ka mori nyɛla dini gili o ka nyɛ mori dini nyɛ zaɣi vakahali ka kopu nima tam tɛɛbuli zuɣu ka nyɛ zaɣi piɛlla niriba maa nyɛla ban zi kuɣusi zuɣu n mŋahiri paɣa maa anfooni ka nyɛ bani ye nɛɛn piɛlla ni zaɣi sabila.